Waa mooto meel mariso waxaa wada nin oo wata cadaana shuruud mootada oo keeda waa madow iyo caddaan

Asxaabta I fiirsanayso meel fadhiyaan oo wada cawaynaayaan ooy ugu soo horayso farxiyo ,aamino oo qabto dirac cad iyo shako cadaan ah

Boonbale oo ku jira katiinad kor ka saaran jijinta gacanta la gashanayey boonbalaha midabkiisu waa madow katiinada midabkeedu waa dahabi jijinta waa dahabi

Waa miis kufidsan maro cagaaran waxaa saaran cirbado kujiro baco oo ah cadaan iyo cagaar.

Waa miis iyo midabkiisa iyo afartiisa kursi Miiska midabkiisa waa cadeys kuraas miintana waa kor waxey ka yihiin hadaan gadaalne Qaxwi

Waa fadhi oo lagu wareejiyay barkimo ka dharkiisu waa gaduud bergmaani midabkooda waa cadaan waxaa ka hooseeya roob madow ah waxayna ku jiraan qol caddaan ah

Waa guriyo dheedher iyo Dabaqooyin filooyin isku agyaalo geedad waxaa isii muqdo geed dheer saran shimbir iyo bada o biyaheeda bulug ah

Waxaa ii muuqda niman ku fadhiya kuraas waxa ay nootaan shaarar iyo surwaalo waxa ayna fiirinayaan qofka hadlaya

Meeshaa waxaa ka muuqda dumar fara badan oo ku jira leen waxayna wataan calan buluug ah iyo go-aan ah waxaa ag taagan dad iyo niman

Waa dhagax haddana waxaa ku dul yaallo dhagax kaloo cadaan ah waxaa ka baxayo gedo raad dheer oo caleemihiisa waaweyn oo cagaar ah

Waa arday wax baranayaan waxa ay ku fadhiyaan kuraas jaalle ah calimaan ayey haystaan warqad ay wax ku qorayaan

Waa mid oo maqaayad leh mise si kuraas waxaa geeska fadhiyo dad kuraasta waxaa saaran saxarmo ay ku jiraan cuntooyin fara badan

Waxaa ii muuqda guri hadda la dhisay oo midabkiisu yahay danbes daaqadaha waa madow waxayna ka daaran kale jaalle ah

Waa qol yaalaan fadhi iyo farmaajo qolka darbigiisu waa haddaan wuxuu leeyahay albaab madoobe guduud isku jira

Waxa ay muuqda miis ay saary yihiin khudaar fudud ah waxaa ka mid ah tufaa liin moos babay iyo kuwo kale

Meeshaan waa badda waxaa ku dhex jira duuman cadaan ah waxayna dabayaan kalluun waaweyn oo la dabayo